muronna laalote badooshi xawa giwino'e yootohura murote yaa haanja daranni amadantinoti tini dubbohonla'neemoti baala murote muro lophite ka'e uyiitanoha hakkonne guma kaayiinni laalo yinewe woshshinanni

Kalaqonna qoxxeessa yinnannihu kalaqunna qoxxeesu yaa Maganu kalanqoha ilenkenni la'neemmoha muro ikko saada ilalame baatto tulame kone baalla la'ne mala'lineemmoha kalaqonna qoxxeessa yinnanni.

safote latisahshaati yinanniri lawishshaho hanni maatiro kulie yoottohura safote latishshaati yinanniri dagate horo aannohu fayyimmate mereershi hattono wayi mereershi kuriu labbinori safote latishshaati yinanni

kalaqonna qooxeessa yineemmohu tini kalaqi maganu kalaqinori qarqarinkera la'neemmohu baalu baattotenni hananfe baattote aana noore baala olliinkera noore illenkenni la'neemmore kalaqonna qooxeessaho yinewe woshshinanni.

Bununna sagalete mine xawisie yootohura sagale hidhine woxunni intaniwa iko bunani woxuni hidhine anganiwa hakone sagalete woyi bunu minewe yine woyishinanni

sumuda yaa malaateho sumuda yaa mayyaate yoottohura mitte uurrinsha wole uurrinshanni baxxate yine ka'ne umise sumuda kalanqeenna te"ee te"eewi bande anfayiihu hakkuyii sumudisenniiti yaate xawinohe.

Daganna maatete badooshshe maatiro kuleemmohe dagate yinnniti maatete gamboshsheeti. Haamata maate mittee gamba yite dagooma kalaqanno daga. Maate kaayiinni mitto mine heedhanno anna amanna oosote yaate.

rosu yaa mayyaate yoottoena rosu yaa egennote buicho ikkinoho ronse ka'ne lophine meessaneeto woyyeessate hatto ikko gobbate aana dancharicho loosate assinanniha hakkonne rosoho yinanni.

Odoo yaa mittoricho anfoonniha hasaanbanni hasaawa hakkonne odoo yinanni. Kalqoomu ma gara hosinoro duduwo dudunbanni gara hakkoneno odootewe yinanni. Xawe leellihe?

daddalo yaa mayaate yiito daddalu hixinoyiricho qolle hirranni tirfe afi'nanni loonsanni looso daddaloho yinanni daddalu afinoy e"o aana ledote e"o afi'nanni hayyoti loosooti yaate

Hara, daa"attonna darama mayate yiitto ,hara yaa mitu bayichini wole bayicho hara qaafa ikkituro daa"atto kayinni mala'linanniri noowa marre la"ate ,darama qarrame hee'nonniwinni agurre wole bayicho ka"ate.

hara, daa''attonna, darama mayyaate yoottohura hara yaa hee'noonni bayiichinni mittunni wolewa hara ikkituro daa''atto kayiinni maala'linannire marre la'nanni maala'la darama kayiinni qarramme hee'noonni mine olla agurre ka'ne wolewa ba'ne harate.

sicconna badooshshe mayyaate yoottona sicconna badooshsheho yinannihu mitte gobba wole gobbanni badate umise umise gobba badooshshe afidhino konne siccise badooshshinnni bande anfannina sicconna badooshsheho yinannihu konneeti.

Afantino gazhshaanonna annuwa yinanniri gobba gashshatenni egennanginore jajjabba annuwa hakkuri afantino gashshaanonna annuwa yinewe woshshinanni

Egenshiishshaho yaa diqaagishshaho yaate egenshiishshaho yaa mannu nabbawe buuxara yine ka'ne borreessine ka'ne xallinoonniha hakkoye egenshiishshaho yinanni

Daganna maatete badooshe maatiro kuleemmohena macciishshi. Maatete yaa mitto mine galanno manni. Annu amanna ooso maatete yinanni. Daga kaayyiinni maate haammata gamba yite mittu olliira heedhannota mittee gamba assine dagate yine woshshinnni.

hijaaraho yaa isi mayyaatero anera di xawinoe yoottohura hijaaraho yaa mine minu aana kaxxinanni minnoonniha hakkonne hijaarahowe yinannimannu galate ikko wolu daddalu loosira uyiinara minnanniha hakkonne mine hijaaraho yinanni.

Adawu agarraano yinanniri gobbate ga'labbora doddattanore gobbate cancunna kipho xaaduwa marte kaetinni gobbate ga'labbo qolate looso loossanore hakkuri adawu agarranotiwe yinanni xawe leelinohe xa?

ko'atte yaa mayaate yoo ko'atte yaa lekkate woxxate lonsooniho labahu ikko meyaahu woxxe utichu qasaayooki gede gargaxaa gufo gantaata gawajo agaraaha hakkonne ko'attetewe yine woshshinayi yaate.

Hijaara yaa mayyaate yite xa'moottaena hijaara yaa mine minu aana lendanni minnoonniha kinchunni biifinse gallara ikko dadda'linara qixxeessinoonniha hakkonne biifannoha hijaaraho yinewe woshshinanni.

isi umu danancho maati yite xa'mootto xa'mora dawaro uminke qoonchi aana leellannohu kuni kolishshu kuni haxi'ne biinfe heee'noommoha maganu uyiinonkeha hakkonne umu dananchootiwe yine woshshinanni

hodhishshaho yaa mayyaatero xawinohekkiro kuleemmohena hodhishsha yaa mitte bayichinni wole bayiicho gulunfe harate horonsi'nanniha lawishshaho farashshonna gaango hattono kaameela hodhishshaho yinewe woshshinanni.

Odoo yaa mayyaate yootohura mannu mannaho haaroricho kulanni hasaawaonno gara

Mini uduunni maatiro kuleemmohena macciishshi, lawishshaho sagale qishsh'nanniti bushshu disite, hattono, waa anganni biriciqqonna jooke, waa xorshi'nanni jarkaanni kuriu mini uduunni giddo gamammannoreeti.

Godo'le yaa maatiro xawisuummohero gaamo gaamote ikkine heewisamanni assinanni assote hakkone godo'lete yinanni lawishshaho lekkate kaase godo'littanna lame gaamo heewisattanna diafootto.

Safote latishshati yaa lawishshunni kulummohero gashitinori gobbansara noo manni horonsidhara woxe bajate loossenna loosaminohu dagate horo aanohu fayyimate uurrinsha labbinore.

minenna gallanni mine yaa mayyaatero kulummoheha mineho yaa mannu looso loosi'nara ikkiro mannu gallara minnoonniho hakkonne mine minenna gallanni mine yinewe woshshinanni.

muziiqa yaa mayyaate yiitto muziiqa yaa huro aannoricho faarsitaari ikko sirbitaari ledo huurotenni halamansara horoonsidhannoha hakkonne muuziiqaho yinayi lawishshaho gitaarenna piyaano''o labbinnore

godo'le yinannhihu gaamote ikkine heewisammanni assinanni ikkito hattenne godo'lete yinanni lawishshaho lekkate kaase godo'le lame gaamo adda adda ikkite mimmitu ledo heewisantanno hattenne godo'letewe yinanni

Poletikka yaa mayate yiitto, poletikka yaa gobba gashate gashshaano hasaabbano hasaawa hayyonsa hatene insa uminsa sayinse hakkone poletikkaho yinne woshshinanni ,poletikka yaa mayatero xawe leellinohe?

Owante ya mayate yinumo ikiro mitte daga hasidhe maritinore afidhara yine ka'ne qixesinonni merershira nore lawishaho fayimate mererisha rosu mine wayi latisha kuri lawinoreti owante uyinani baseti

Maxaffa yinanihu matti yitaro maxaffa gidose boro amadinote babaxino dani matsafuba no manu gidose nota nabawe kae babaxitino egeno woy babaxitino qumesa afirara boresinonita maxafatewe yinanni

Elektironkise yinanniti babbaxxino horora horonsi'nayi uduunnichooti lawishsha bilbilate horonsi'nayta bilbilaancho tv lawinore woloottano hattoore mittee gamba assine electironiksetewe yinanni

safote latishsha yaa mayyaatero kuleemmohe safote latishshaati yinanniri doogo'o lawinori fayyiate uurrinsha yinanniri wolottuno mannaho dagate horo aannori gashshootu bissa loosse mannaho horote qixxeessiteyoore safote latishshaati yinanni

kalaqonna qooxeessa yinanniha xawisummohero kalaqo kuni maganu kalaqinori qoxeessinkera la'neemmori ilaalaame baatto tini haqqe tini boonna tullubba konne gamba assine kalaqonna qooxeessahowe yinanni.

Owaantete yinnannihu mite dagara ikkitewo mereersho kalanqenna mannu marre hasirinoricho adhe hajjosi fulle daanotta hattene owaante affirino yineemmo, owaantete yaa togoorichotinna habboti.

Daganna maate yaa mayyate yoottohura ,dagate yinanniti hamata maate gamboshe ikkittanna maate kayinni mittto mine heedhanotta anna amana ooso mitteenni gamba assine maate yaateni woshshinanni badooshinsano xa xawe leelinohe?

sicconna badooshshe yaa isi maati yootohura mitte gobba wole gobbanni bande afate kaa'lannoha hakkonne siccoho yinanni, qoleno qoqqowu qoqqowuy baxxahu uminsa sicci noonsa.

Rosoho yaa mayate dixawinoe yte xa'mottoero ,roso yaa egennote buichoti mitto mancho heeshshosi woyyessano ,manchu heeshshosi woyyawe kae gobbasino danchu loosira sharramano assanoha rosoho yinanni.

Muronna laalo kuleemmohena maccishshi, murote yinayiiti kalaqamunni kuneeti la'neemmoti baala haanja daro afidhewooti murote. Hatti muro lophite uuyiitannoha guma laalote yinewe woshshinanni. Xa kulummohe ragi leellinohe.

amma'no yaa mayyaatero xawisate hasiisihero mannu magano magansiranno hakkonne amma'note yinewe woshshinanni lawishshaho kiristaanu musilimeno hattono woluuddu lawinsa gede amma'nite magansidhaawe,

maxaafa yaa mayaatero kuleemohe maxaafa yaa giddo borro amadinote nabanbanite lowo egenno afixinota hatenne maxaafate yinanni lawishshaho ooso mite mittenti roso rosaati maxaafa anababanno

Minenna gallanni mine yinannihu mineho yinayhu mannu babbaxitino hajora mininoho. gallanni mineeti yinannihu kayinni mannu fooliishshire goxe galara caa'lara mi'ninoha hakkonne gallanni mineetiwe yinanni.

muziiqa yaa mayyaate yoottohura huuro aara yine horonsi'nannire lawishshaho gitaare kiraareoo labbnore hakkuri muziiqaho yine woshshinanni yaatewe lawishshaho gitaare la'e diegenoo?

Godo'le yaa mayyaate yoottoro, godo'le yaa gaamo ikki'ne ka'neenti assinanni hattee heewo

Babbaxino dani uduune isi maati yiitto? Babbaxino dani uduuni babbaxitino hajora hosanno. Mine sagale qishi'nayii uduunne. waa dirri'nayiiha hattono babbaxinowa biirote horonsi'nayiiha konne baala gamba assine babbaxino dni uduunnicho yinayi.

seensille yinannirichi biinfe uddi'ne maccateno worqe wodhine leellammanni ikkito seesatewe yinanni koo laittoro lawishshaho tini beetto maccateno worqe wodhite seessino gara dila''aa

mininna dubbu saada maati yoottona mininna dubbu saada yinanniri mine afantanno saada meicho gerecho saa mini saada yiniro dubbu gaxigala amboomanna woloodda labbinore dubbu saadaatiwe yinanni.

Owaante yinnanniti mannu dagate aanotta dancha soqanishossa lawishshaho biiloonyu biirora noori hajjote marrino mannira aanotta dancha owaante soqansho hatene owaantete yinnanni.

koatte yaa mayyaate yiitto? koatte ya lekkate wodhate loonsoonniha lekka utunni ikko gufichunni gargarannoha qoleno seensillinkera ikkinoha konne lekkate wodhinoommoha koattewe yine woshshinanni.

Baattote ofollona xagge yinaayiiti baatto ofollose garinni maala'linaayiite mitowa ilaalaamete mitowa tullichaamete mitowa kayiinni heeshshi yitinote.

mininna biirote uduunni badooshshe kuleemmohena, mini udunnichooti yinaayihu, mine calla horonsi'nayireeti lawishshaho, sagale qishhsinayi uduunni buna gafi'nay uduunne, kayiinni biirote uduunni biirote horora calla hosanno uduunneetiwe.

boohaarranni mereersha yaa kuloottoero baxeemo yoottoehura marre gangalantanni babbaxxeyoore illete la'nanni marre gangalantanni bayiicho konne bohaarranni mereersha yinanni

hodhishsha yaa mayyaate yoottona ,hodhishsha yaa mittu bayiichinni wole bayiicho hara hakkuno kaameelunni ikko farado guluffe woy uduunnicho hogophine bayiichunni bayiicho adhi'ne ha'nayiiha hakkonne hodhishsha yine woshshinanni.

Hara, da"aattonna darama yaanoha xawisie yiittoro hara yaa mitu bayichinni wole bayicho sa"a ikkituro, da"aatto mala'lote marre ka'ne mala'la ,darama kayinni qarrunni kainohunni hee'nonni olla agure ba"a ikkittano.

sagalete yaa isi mayyaate yite xa'moottoena sagale yaa sagalete intannite manchu beettira heeshshosira hasiisannori giddo mitticho ikkinohu inte hudete fulate lophatefayyimma afirate horo uyiitannote.

Umu danancho xawisate geeshshira qonchinke aana nooha konne labbahu mudhe biifanoha mayaati kayinni amaxite biife seesanoha hakkone umu danancho yine woshshinanni.

Umu danancho yinannihu qoonchu aana mayiiti amaxite biifate labbahuno mudhe biifano gede Maganu eenna afi'rinoha hakkoe honne uminkera nooha kolishsho dananchoho yinne woshshinanni.

Poletikaho yinnannihu maati yiittoe, poletikkaho yaa gobba gashitinori manna amadde gobba amaddano gara hasaabbano hayyo hatene poletikkaho yinne woshshinanni, poletikku tene lawano.

mini uduunne yinanniri mine babbaxitino hajora hosannoreeti lawishshaho sagale qishi'nanni uduunne waa anganniha buna gafi'nanniha baala mini uduunneetiwe yine woshshinanni ko beetto.

agatto yaa mayyaate yiitto, agatto yaa ange ka'ne gooro fulate woy suuse fulate horonsi'nayiire hakkuno dinbisaare ikko shaqqado agatto mitteenni gamba assine agattotewe yinanni, lawishshaho kulummohero dinbisaawo agatto biiraho.

Muronna badooshe yinuummoro ,muro kalaqamunni afi'nannitta haanja daro afidhinotta tene kune albaankeni leelittanota awukkaddo labbanotta, hattino qolte muro lophite uyittano laalicho laalo yine woshshinanni.

muziiqa yaa mayyate yoottona huro aanno uduunnicho mannu loosinoha faarsahura hattono siribitaworira huuronsara halame biinfille aannoha hakkonne muziiqa yinanni

roso yinannihu egennote buicho ikkinoho lowo manni roso rose gobba gashaahawe ikkino techo ninkeno ronsayi heenoomo rosi lowo egeenno uuyiinonke qoleno xaano lowo egennowe aanonke.

Daganna maate maatiro kulie yoottotera daganna maate maatete yinanniti mitto mine galtannota ikkitanna annanna ama ooso ikkituro daga kayinni hakkii luphi yite leeltaati maatete gambooshsheetiwe.

superimarikeetete mirte lawishshaho kulummohero dancha foole afidhinota buudhinannita qiwaate hattono dancha foole afidhinota shittubba hattono shiimmaadda coommitannore ashshangoonnire lawinori superimarikeettete mirteti

Giwirinna yaa mayate yoottohura gate loosi'nanniha gallanni gara hattono mannu saada ce"e gallino gara hakkoe giwirinahowe yinnanni lawishshaho annuwanke gatenni babbaxinore loosidhe galtinoha hakkone giwirinnaho yinnanni.

Sagale yaa isi mayyate ,sagalete yaa manchu beettira qara hasatto giddo mite ikkittanna hudi'niro inte duumbe babbaxxino dani sagale loonse soodona barra hawaro intannitta hatene sagalete yinanni.

Babbaxino dani uduunnicho yine woshshineemmoha kulummohero mine buna angeemmo siine buna gafi'nayi jawana hattono sagale qishi'nayi dissite sagale intayi xilte guggudo ado angayha labbinoro babbaxxino dani uduunnichooti

Godo'le yaa matiro xawiseemmohe, lame gaamo ikkine mimmitu ledo heewisamannitta hatene godo'lete yinnanni lawishshaho yannankera isporte la'nuummoro hatti godo'lete giddo mitichowe ikkite leellittanote.

Owaante yaa isi mayyaate yoottana, owaante yaa mannu oosora uurrinshara lawishshaho fayyimate uurrinsha assinannita fayyimmate ogeeyye uuyiitanno kaa'lo owaantetewe yinanni.

daddaloho yaa mayyaate kulie yoottohura hidhinooyiricho wirro qolle hirre wona noo e'onni lende eo afi'nannira loonsanni looso hakkonne daddalohowe yine woshhinanni.

Babbaxxino dani uduunnichooti yinayihu mitu mitu mine afamanno. Mine nafa babbaxxiwo dani uduunni no. Gamu illete la'neemmori kuni uduunnu mine biinfilleho yine worroyiho. Sagale qishirate. Konne baala uduunne. Mittee gamba assine babbaxxino dani uduunnicho yinanni.

Baattote ofollonna xagge yinanniti baatto kalaqamunni ofoltino gara mitowa tullichaame, mitowa xeichaame ikkite mitowa ilaalaabbewo gara baattote ofollonna xaggewe yine woshshinanni. Tenne habbooti.

Daddaloho yinannihu loosu dani giddo mittoho, daddalu hidhinonniricho wirro qolle hire affi'nanni eo aana ledote eo affi'nanni looso hakkone daddalohowe yinanni. koni daafira daddalu tiro xabbe leelitinohe.

mininna dubbu saada yinanniri xawagibinoheya ikkiro mini saada yinayiri lawishshaho minenke galtaati saa, me'ichonna gerecho'oo lawinoret ikkiro dubbuiiti kaayiinni gaxigalu mine galaaki saada abooma'oo lawinore dubbu saada yinanni

elekitiroonikise yaa dixawinoe yiitto elekitiroonikise yinayiihu korreentete wolqanni loosannore lawishshaho anganke noo bilbilaancho la'neemmo telewozhiine firiijeoo lawinore elekitiroonikisetewe yinanni.

daddaloho yaa mayaate yoo daddaloho yaa hidhinooniha wirri assine hirranni wona hidhinoonihu aana lende waaga lende hirrayi e"o afi'nanni gara daddaloho yinanni daddalu loosoho.

Afantino gashshaanonna annuwa yinnanniri gobba gashshatenni mannunni egenantinore jajjabba annuwati lawishshaho gobba gashinohu Mellese Zenawihu

egenshiishshaho yaa mayyaate yoottohura xawishshaho yaate mannu lae borro boreessinenna ikkeyoore huwatara ka'ne borreessinanniha lawishshaho haaro looso mannu lae daye borreessamara borreessinanniha egenshiishshahowe yinanni

poletika yaa mayyate yoottohura gobba gashshitinori gashshitino manna hasaawisse ammansiisse gashshitanno hayyo hattenne poletikaho yine woshshinanni.

Kalqomu hosino gara hasaambanni gobba ollu hakkone hasaambanni hasaawa babbaxxino garini hakkone odoote yinanniwe.

Hodhisha ya mayate yotohura hodhishahi yinanihu udune iki manu umisi gulufe udune hogope mittu bayichini wole bayicho harate horonsiraha hodhishaho yinanni lawishaho farashu gango kamela labinori

Mininna dubbu saada yaa isi mayate yite xa'mittoehura mini saada mine affantanori lawishshaho saa, meichonna gerecho ikkituro dubbu saada yinnanniri dubboho calla heedhano gaxigala moicho"o yinnannire hakkuri dubbu saadati yinnanni.

Looso yaa mayate yoottohura, loosu lophote xinta ikkinoho mannu ooso eo afirate yite kae assittanoha hakkone akatta loosoho yinne woshshinanni lawishshaho baatto loosire galinoha looso loossani noowe yinnanni.

Egennote buicho ikkinoha roso yaa tiro ku'losiheya ,rosu yaa egennote buichoti ronse ka'ne mitu hee'nonni diriminni ha'ne gobbano gashshinanni.

mininna dubbu saada badooshshi maati yoottoro mini saada yinayiiri mine mannu ledo rosse galtannoreeti lawishshaho lalunna me"u gereewu dubbu saada kayiinni gaxigalaho yineenna mannuyiiwiinni xeertishe xooqqe dubboho heedhannota dubbu saadawe yinanni.

Hodhisha yaa mayaatero kulie yoottona, hodhishsha yaa mittu baayiichinni wole baayiicho gulunfe ha'nanniha lawishshaho farashsho gaango hattono kaameela hattono gaare lawinore hodhishshaho yinewe woshshinanni.

Borrote uduuneti yinnannihu, borrote borreessate horonsi'nanniho biirenna laphise irsase woraqatta baalla mitteenni gamba assine borrote uduunetiwe yinnanni, xa buuxotto.

baatote ofollonna xagge yaa mayaate yiitoro baato ofollose gari maalalsiisannote la'nummo ikkiro mitowa ilaalaabe mitowa tulaamete mitowa kayiini diyi waayiini diwantinote konne baatotee ofollanna xaggetewe yinanni

boohaarranni mereersha yaa isi mayaate yoo boohaarranni mereersh marre gangalantanniwaati babbaxinore biife"oore illete la'nanni hagiixinanni oso'linanni godo'linanni mereersha konne boohaaranni mereersha yinanni

Hodishshaho yinnannihu maatiro xawisuummohero hodishsha yaa mitu bayichinni wole bayicho harate horonsi'nanniha kaameella ikko farasho gango, hattono gaare lawinore hodhishshahowe yinne woshshinanni.

minenna gallanni mine yinanni wote minu mannu babbaxino hajora yee mininoho, mitu galate yine minnoonniho mitu qole daddalu loosira yine qixxeessinoonniha hakkoye minenna gallanni mineetiwe yine woshshinanni.

Safote latishsha yaa mayate lawishsha ku'lie yittoro doogo loonsonniti manchu horora yinne hattonno babbaxxino mannaho horo aara qixxesinonni urrinshuwa yittano hakkuri safote latishshati yinnanni

Amma'no yaa isi mayyaate yoottohura ama'no mannu magansire galino gara lawishshaho kiristaana ikko musiliime kalaqeyoonsa magano ammansidhe maga'nite heedhanno gara amma'note yinanni

Muronna laalo yaa mayyaate yoottohura, muronna aalo, muro kalaqamunni la'nemmota tenne haanja daro amaddinota baala murote yinanni. Laalo kaayiinni tini muro lophituro daraarte kae uuyiitanno guma hakkonne laalotewe yinanni.

Biifisa yaa, xunsate yaate. Biifisa yinanni wote mittu manchi noo ollaa haayiishshe fee hattono minesi fee xunsannoha hakkonne biifisate yinannina biifisate tiro leeltinohe?

Minenna gallanni mine maatiro xawisi yoottona, mineho yinayiihu babbaxitwo hajora qixxeessinoonniho. Hakkuyi giddo gallanni mini kaayiinni mannu gale fooliishshirara mi'nino mine hakkonne gallanni mineetiwe yine woshshinanni.

Superimaarkeetete mirte maa'ooti yottahura lawishshaho su'niitanno qiwaatta yannannita bisoho ga'ninannita shitto'oo labbinore superimaarkeetete mirteetiwe yine woshshinani.

Sicconna badooshe yaa isi mayyate yoottahura mitu qoqqowi wolu qoqqowinni baxxe leellanohu umisi sicci baxxinohu noosi daafirati lawishshaho sidaamu qoqqowi sicci oromiyu qoqqowinni baxxano.

Loosoho yaa isi tiro mayyate babbaxxinotta milimo eo affi'nara assinannitta baatto loossa saada cea umosi hattono daddalo woloottano gamba assine loosoho yinanniwe loosoho yaa dilophote xintaho.

Giwirinna yaa mayate yoottohura giwirinaho yaa gate loosi'ne gallanni gara ikko saada ce'ne gallanni gara hakkone hayyo giwirinaho yinnanni lawishshaho gatenkenni loosi'ne gallommmo gara konne giwirinahowe yinnanni.

Maxaaffa yaa mayyaatero kulummohero, maxaaffa yaa giddose borro maddinota hattenne nabbanbe lowo egenno afirate horonsi'annita maxaaffte yine woshshinanni. Maxaaffa haammata daniti no mite qulaawa maxaaffa, mite kaayiinni rosuyiite.

Owaantete yaa mayyaate yite xa'mmootaehura owaantete yaa lawishshaho dhiwamino manni mare xagisiranno uurrinshsha fayyimmsyitera dhiwammohu hure daannowa ogeeyye uyitinosi kaa'onni hattenne owaantete yinayi.

odoo yaa maatiro xawisi"e yootohura gobba galtino gara hasaanbbanni hasaawo ollaaho mayi nooro haarore mimmitu mimmitu leyo xaminanniha hakkonne okdoo yinewe woshshinanni

Sumuda yaa malaateho hakku malaatino mitte uurinshshaha wole uurrinshanni baxxate bade afate yite ka'e wodhitino sumuda uminsa uminsa sumuda wodhitinoha kakkoye sumudaho time woshshitanno.

seesa yaa xu'mate yaate seesate mannu assannorichi umo amaxxa umo mudhanni labballu danchare udiranni ikkanno ikkito hattenne seesaho yinanni tenne beetto la'atto gede seesse nooti

Mininna biirote uduuncho yinanni mini uduuneti yinannihu mini hajora hosanoha ikkanna biironihu kayinni biirote hajora hosanno uduunneetiwe konnira lawishshaho ikkare atenkura maaho dileellahe?

Isi babbaxxino dani uduunnichi maatiro xawisie yoottohura babbaxxino dani uduunnichooti yinayihu babbaxxitino hajora hosanno mini gonxayi daallasa mine sagale intayi uduunnicho waa dirri'nanniha biirote hajora hosannoha baala babbaxxino uduunneeti yinanni.

ko"atte yinanniti lekkate wodhinannite manna utu qasawookki gede hattono buko gante gawajjitannokki gede lekka gargartara loosnoonni uddi'nannireeti lekkate yaate ko"attete yaa konneetina xawinohe

Sumuda yaa isi mayyaate yiittoro? Sumuda yaa malaateho, mitte maayiimma woyi mitte uurrinsha badooshsheeti yaate lawishshaho umisera mitte biddishshi mangistete gashshootu bissara umise sumudda nootenni bandanni.

kalaqonna qooxeessa yinani maganu kalaqino qooxeessa olliinkera tenne baattote ofollo ilaallanna hattono dubbunni amadantinota ii wayiinni diwantinota hattee kalaqonna qooxeessawe yine woshshineemmo.

Elekitiroonnikkise yaa mayyaate yite xa'moottoetera korreentete wolqa ledo xaadde loossannore lawishshaho bilbila angankera nooha telewishiine woloottanno hatto maashinnubba elekitiroonikkisetewe yine woshshinayi.

Godo'le yaa mayate yiitto ,godo'le yaa gaamo gaamotenni ikkine mimmitu ledo heewisamanni assinanni godo'le lawishshaho lekkate kaase godo'lete yinne woshshinanni.

babbaxino dani uduunnicho yinannihu kulummohero mine horonsi'nanni uduunne hattono woloottu gobbaanni wole hajora horonsinanni uduunne mannu oosora horo aannoha baala mittee gamba assine babbaxino dani uduunneeti yinanni lawishshaho minenke umosi babbaxino dani uduunni we no.

Muronna laalo yaa maatiro xawisie yiitto? Murote yinanniti tini la'neemmoti haanja daronni guggushshaninoti hattenne murote yinanni. Muro lophite uuyiitannoha guma laalo yine woshshinannina xawinohe.

Giwirinna yaa mayate yoottahura annuwanke loosidhe galtinoha hakkone saada ce"e galtino gara giwirinaho yinnewe woshshinanni konni daafira anninke xa giwirinu looso loosiranni no.

Amma'no yaa mannu Magano kalanqonsaha magansirate amanyoote ama'ate yinanni. Xa lawishshaho ati musiliime ikkittoro musiliimete amma'no harunsannohowe yinannihe.

Maxaafa yaa mayyate yoottoro giddo borro borreesinonnitta hatenne rosaano rossanotta ikko wole egenno aara yinne qixxeesine biifinsonniha hakkone maxaafaho yinnanni lawishshaho Qulaawu maxaafi.

adawu agarano mayyaate yiittoro gobbate ga'labbo agartanno bissa cancu noo bayiicho marte ka'eenti canco uurrisate looso loossannore olantannore hakkuri adawu agaraannoti yine woshshinannina dixawinohe xa?

agtto yaa mayyatero kulummohero agattote yinanniri du'namaancho ikkinori anganni way ado hattono dimbissanno agatto giddo haraqe xajjenne biiraoo ikkinore agattote yinewe woshshinanni.

Kalaqonna qooxeessa yineemmori kalaqamunni noore kune qooxeessinkera la'neemmore ilaallanna tulluwa kuneeti kone garba hawaasiha hattono haqqenna ce"a kalaqonna qooxeessaho yinayihee'noommo.

kalaqonna qooxeessa badde kulie yoottohura kalaqo kalaqino illete la'neemmore konne baala qooxeessanke dini kalaqote afammanno qooxeessaho yinanni kuni la'neemmohu dubbu haqqe baala

Kalaqona qoxesa ya di xawinoe yotohura kaloqonna qoxesahi yinemohu jakaqamunni lanemohu kuni dubbu ilalu hatino dubbu saada ilalte ana nori kuri balanku haqqe kalaqonna qoxesaho

hayyonna bude yaannoha xawisummoheha ikkiro hayyote yaa busulle loosi'nanni garanna hattono coyii'nanni akata ikkanna budu kayiini mitte daga balchoomanna galtino gara leellishannoho.

muuziqa yaa mayyaate yoottahura huuro aannoricho lawishshaho gitaarenna kiraare, dibbeo piyaano labbinore sirbaho ledo horonsi'nayire hahhuri muuziiqahowe yine woshshinanni.

Seensile ya xu'me lelate sensanihu udune budhine hatino umo bifisineti mayyi betto umose amxite labahuno umosi mudhe bifinoha sensileho yinannu

maashinubba yinanniti maatiro dileelinoe yootona babbaxino dani xaaula daxxinayiiti mine uduune hayiishi'nayiiti wolootuno mannu loosinori kuri dimaashinubbate yine woshshinanni maashineeti horontinni ba"ete baatote aana.

owaante yaa mayyaatero xawisummohero owaante mittu owaatamaanchi mare kae hasirino hajo tidhanno bayiicho uyiinannosi soqqansho hattenne owaantete yinewe woshshinanni

Agatto lamewa beenkani agatto dinbisawoti no lawishaho kulumoro xajje haraqqe biiru qolteno shaqado agatto wayi addo wolootuno

tuqu xaadooshshse yaa mayyaate yoottahura, mannu babbaxxinoha gobba hossino gara macciishshate horonsidhanno bayiicho hakkoyeeno feesibuukeo labbannore tuqu xaadooshsheeti yinanni, kalqenna gobba ma gara hossinoro duduwo odoo macciishshinanni base.

baattote ofollonna dhagge yinanni woyte kulummohero baatto mitowa goti yitewo mitowa xeichaamete mitowa tullo noose baatto mitowa kinnate amaddantewo tenne baattote akatta baala baattote ofollona dhagge yinay

mininna biirote uduunne yinanniri kuni qaalu umisi kulannonke gede mini uduunnicho yinannihu mine calla horonsi'nanniha ikkanna biironnihu kayiinni biirote hajora calla hosannoha biirote uduunnichootiwe yinanni.

babbaxino dani uduunnicho yinannihu babbaxinowa afamanno mito biirote anfayi mitu kayni mini giddonni babbaxino horora hosanno udunnichi heeranno mininke giddo uduunnu kiirote aleenni ikkannohu wolwe wole hajora hosannohuwe no

Booharanni mereersha yaa mannu marre gangallatano danchare biifinore ilesinni la"anni yanna sayisano bayicho konne booharanni mereershati, booharanni mereersha yaa xawe leellinohe?

Umu danancho yinanni, dmaganu kalaqamunni umo danancho qooncho diwara kalaqino meyaatera ikko labbahura aanansa afammannoha kolishsho danancho hakkonne umu dananchowe yinannni.

isi umu dananchoti yaa matiro xawisie yotohu xawisumohero umu qonchi ana afamanoho labalu mudhe bifano sene ikiro kayinni amaxe bife lelanoha maganu uyinoha kone umu dananchotiwe yinanni

Odoo yaa mayaatero kulummohero odoo yaa lamu ale ikkino manni mittimmate ganba yee haaruru may no isi ollaaho yee xa'mannota hatee hasaawanno hasaawo odoo yinewe woshshinanni yaate odoote yaa mimmito xa'minanni hasaawooti

Hara, daa"attonna darama maati yoottahura, hara yaa mittto hee'nonni bayichinni wole bayicho hara ikkituro woyi qaafa, daa"atto kayinni mala'linanniwa marre ka'ne mala'la, darama qarrame hee'nonni qae agurre hara.

hodhishsha yaa mayyaate yiitto hodhishsha mittu bayiichinni wolewa gulunfe harate horonsi'nanniha lawishshaho kaameela farashshonnna gaangiicho hattono hogowo hogophinanniha konne hodhishshahowe yinanni.

Supermaarketete mirte yinanniti lawishshaho buudhinanni qiwaate hattono coommare tu'ne hirrannire woloottuno hatto biso su'niissate riqqinanniti shitto labbinore supermaarketete mirte yinanniwe

Muronna laalote badooshshe kulate geeshsha kulummohero muro kalaqamunni ikko mannu kaaseenna gate noote haanja daro uddidhinote murotewiinni afi'nanniha guma laalote yinanni

Ama`note yaa mayate yootana manu magano ama`nano gara hatee ama`note yinani lawoshaho kiristanu kalaqinonsaha ama`ano gara musilimeno hato asite aman`itano

Giwirinna yaa mayyaate yoo Giwirinna yaa loonse galloonni gara ikko saada ce'ne leellinoonni gara Giwirinna yniewe woshshinanni lawishshaho kune gate loosi'noommo looso giwirinnu loosowe yinanni

Sensile yaa mayyaate hootahura sensille yaa di bife xu'me lelate sinsikeho asinaniri gido umo amaxine bifa hatono danchare udine budhine hashine xuma sensileho yinanni

Mini uduunne yaa mayaate yoottohura, mine babbxxewo uduunni heeranno lawishshaho mine buna gafi'nanni jawani udulumu waa anganni jarki, kokkobbe sagale intanni saayiine woyi xilteoo kuri baalu mini uduunneeti yinanniwe.

faashine yaa mayyaate yoo yanna agate daannoha haaroricho haaro uduunne hakkonne faashinete yinanni sainoha agurre haaro hidhinanniha hakkonne uduunnicho faashinete yinannina kulummohehu xa xawe leellinohe.

Borrote uduunne yaa mayyaatero kuleemmohe. Borrote uduunne yinayiri woraqata, biire, irsaaseoo labbinore borrote uduunnetiwe yine woshshinanni. Konni daafira kuri baalu borrote uduunne yaamamannoreeti.

amma'no yaa mayyaate yoottona amma'no yaa mannu magano magansire galino gara hakkonne amma'note yinanni mannu kaaliiqira magansiransa amanyoote amma'note yine woshshinanni

Isi ama'no yaa mayate yite xa'mottoehura ama'note yaa mannu kalaqinonsaha Magano magansirano hakkone ama'note yinewe woshshinanni lawishshaho ani xa kirisittanna ikkakkinni atera umikki ama'no noohe yaate.

Kalaqonna qooxeessa yineemmo woyiite Maganu kalaqinota tenne illete la'neemmota muro ikko saada hattono ilaalaame baatto tenne la'anni hee'noommota baala gamba assine kalaqonna qooxeesaho yine woshshinanni.

Daddalo yaanoha xawisate hasiruummohero, daddalu hidhinoniricho marro qolle hire affi'nonnihu aana ledote eo affi'nanni looso hakkone daddalohowe yinanni.

Daddaloho yaa mayyaatwe yiitto daddalo yaa loosoho mittu loosu danaati hidhinoyricho wirri assine qolle hirre eo afi'nayha hakkonne daddaloho yinanni daddale mannu techo xa lowo deerrawe marino mannu

godo'le yaannohu isi qaalu mayyaate yite xa'mittoero godo'le yaa gaamo gaamo ikkine mimmitu lede heewisammanni godo'linannita hattenne godo'lete yinanni lawishshaho lekkate kaase godo'letewe yine woshshineemmo.

borrote uduunni maati yoo? borrote uduunni woraqataho, biire irsaaseo woloottano kuriu labbannore borrote udunne yinewe woshshinanni, borreessote horora horonsi'nannireetiwe yaate.

Faashine yaa isi mayyaate yiittoro faashinete yaa yannate dayeeno uduunnichooti haarore loonsoonniha hakkonne faashinete yine woshshinanni

Maxaaffa yaa mayyaate yoottohura maxaaffa giddose borro amaddinote nabbanbe ka'ne giddosenni egenno afi'nara yine ka'ne borreessinoonnita babbaxxeyo garinni babbaxxeyo birxichinni amadante qixxaabbinota maxaaffate yine woshshinanni

Baadi xagga yaa isi mayyaate yiitto baadi xagga yinayi dhibba hursate yite budu ogeeyye haqqe udulte cancante uyitannoha hakkonne baadi xagga yinewe woshshinanni.

Faashine yaa mayate yoottohura babbaxino yannara loosamino uduunicho albiha agure wolu daanoha hidhinanniha uddi'nanniha ikko wole hajjora horonsi'nanniha hakkone faashine daggino faashinetewe yinnanni.

maashinubba ise maati yoottoena maashinubba yaa mannu loosinoti babbaxewo looso loosate horonsi'nanni mannaho kaa'lo assitannota hatteenne maashinubbatee yine woshshinanni, lawishshaho, umo haxi'nannita dimaashinete yinanni.

Muziiqa yinnanihu huuro aate horonsi'nanni uduunichoti ,muziiqu lawishshaho gitarenna kirare labbinoreti faarso faarisinanni woyte ledo godo'linanniha affe diegenootto ? hakkoe muziiqahowe yinne woshshinanni.

Mininna biirote uduunicho yinnannihu maati yoottohura mini uduunichoti mine horonsi'nannire mini barcima sagalete uduune waayi uduune hattono wolootta biirote kayinni borreesi'nayi irkisi'nanni xarapheza lawinore.

poletika yaa mayaatero xawissatoe yite xa'mooto"ena poletikaho yaa gobba gashitino gashaano manna hasaawisse amansiisate horonsixxannoha hakkonne poletikaho yine woshinanni

Seensille yaa mayyaate yoo? Seensille yaa dibiinfe xu'mate? Hakkoyeeno seensannihu uddi'noonni uduunnini biso haayiishshi'ne su'niine biinfiro hakkonne umo haxire biifinoha seensilleho seesinowe yinayi.

Maashinubba isi mayyaate yoottohura maashinubba babbaxxitino danite mine horonsi'nanni maashinubbanono sagale qishi'nanniti hattono uduunne hayishshi'nayti xaawula dadhinayti umo haxi'nayti kuri"uuti

Muronna laalo yinayhu badooshshu giwinoe yoottohura murote yinayti xaphoomunni illete la'nayta haanja daro amaddino haqqe baala murote yinanni laalo kayinni aanase tini muro uyitanno gumaati

maashinubba yinanniti baxxeo garinni mineno horonsi'nanni lawishshaho uduunne hayiishshirate iii wolewa gobbaanni biirote babbaxitino hajora babbaxitino industirera horonsi'nannire hakkuri mannu loosinore maashinubbatewe yinanni.

muronna laalote badooshshe xawisummohero murote yinayiiti kalaqamunni afantaati ikko tini gate noote laalo kayiinni tini muro lophite uyiitannoha guma hakkonne laaalote yinanniwe

Odoo yaa mayaate yiitto odoo yaa haarorichi mayi no yine ka'ne mimmitu ledo hasaambe duduwo macciishshinannita haokkonne odoo yinanni gobba hossino gara kalqe hossino gara

Loosu buxima hunate qararichooti, loosho yaa lawishshaho kulummohero, baatto loosi'ne gallanni gara, dadda'linanni gara woloottano hattono biirote looso loonsanni gara woloottano hatto loosohowe yinanni.

adawu agaraano yaa mayyate dileelinoe yoottona adawu agaraanooti yinanniri gobbate ga'labbo agartaare olu noowa marte kaeentinni ola olante kae gobbate ga'labbo qolte abbitaare adawu agaraanootiwe yinanni.

Booharanni mereersha yaa mayate yiitto ,booharanni mereersha yaa mannu marre kae gangalattanni dancharicho biifinore la"anni mala'lano hedosi soorirano bayicho hagiidhanowa hakkone booharanni mereershatiwe yinnanni.

maxaafu yinannihu maatiro dileelllinoena xawisoe mannu yiittohu kuleemmohena macciishhsie, maxaafu giddosi borrro borreessineenna egenno amadinoha hakkone dimaxaafaho yine woshshinanni ati techo geeya diafootto

Daganna maate maati yite xa'mottotera xawiseemmohenna maatete yaa mitto mine heedhanotta oosonna anna ama mitteenni gamba assine maatete yinnanni, daga kayinni tene maatete gamboshe gamba assine dagate woyi dagitete yinnanni.

superimarkeetete mirte yaa marre ka'ne lowo yannara baikki keeshshanno gede assine worroonniha hidhinanniri tu'ne hirraniri lawishshaho bisoho buudhinanni qiwaate hattono wolootu coommaare angannire hirranni baseeti.

Sumuda yineemmohu malaateho hakkuno mitto bididshsha wolu biddishshiwiinni badate lawishshaho fayyimmate biddishshira umise sumudi noose rosu biddishshino hakukuyi biddishinni baxxanno yaate.

mininna biirote uduunnichi maati yoottohuhura mini uduunneeti yinannihu lawishshaho babbaxitino hajora sagale qishirate waa dirrirate horonsi'nanniri mini uduunneeti biirote uduunni kayiinni biirote calla horonsi'nannire ikkinoreeti.

Amma'no yaa mayyaate yoottohura ati lawishshaho magano magansiratto gara kuristaana ikkakki ate amma'no maati yinanni woyite ani kiristaanaho yite qolatto konni daafira amma'no magano magansiratti garaati.

Agatto yaa maatiro xawisie yoottona agatto yaa angara qixxaabbino du'namaanchoreeti lawishshaho ado"oo lawinori wayi hattono dimbissanno agatto giddonni biirunna haraqe xajje"oo lawinoreeti

elekitiroonikiste yinanniri korreentete wolqanni loosannore lawishshaho, silke, lapitoppe woloottanno shallaggo ganate horonsi'nanni maashine baala mitteenni elekitiroonikisete yinanni.

Muro yaa isi mayyaate yiittoro, muro yaa haanja daro afidhewooti tini kune qooxeessinkera la'nayi hee'noommotino ikko koe ilaalu aano noo dubboho aanaho mudhinoti haanja baala mittimmate murotewe yaamantanno.

borrote uduunne maati yiito borrote udunne yinayiiri woraqata biire irsaase o labbinore borro borreessate horonsi'nanni udunne baala borrote udunneetiwe yine woshshinanni

amma'no yaa mannu Ooso kaliiqansa magasi'rate assitanno amanyoote hakkonne amma'note yinanni, lawishshaho, kirisitaanu magansi'ranno gara harunsanno gara amma'nonsaatiwe yine woshhsinanni

hijaara yaa mayyaate yite xa'mittoehura, hijaaraho yaa mine minu aana kandanni deeru deerunkunni ale qolle lossinoonniha hakkonne hijaarahowe yine woshshnanni, kinchunni biifinse minnoonniha .

hara daa'atonna darama yaa mayyaate yite xa'mootoena hara yaa mitte gobbanni wole baycho qayyare milli yaa ikkituro daa'ato kayi maala'linayire marre la'anna darama qarramme hee'ne hee'noyi qae agurre ba'ate

Hara daa"attonna darama mayyaate yoottohura hara hee'noyi baychii millinse base qaanfe harate daa"atto yaa marre maala'late darama kayinni qarru iilleenna hee'noyi ollaa agurre fulle ba"ate

Daganna maatete yinayiihu badooshshi maatete yaa mitto mine heedhannota anna ama ooso mitteenni gamba assine maatete yinayiiha ikkiro daga kayeenni haammata maate gamba assine yinannite xa xawe leellinohe

muro yaa mayyaate yoottona muro yaa haanja daro tini la'neemmota amaddinote kalaqamunni afi'nannite gate abbine kaasi'noonite saadateno ikko mannaho babbaxitino horo sagali'mate uyiitannote tenne murotewe yinanni.

Odoo yaa mayatero kulie yoottonna Mannu haaroricho Maa affirino, gobbate aana mayi no yinne ka'ne mimmitu ledo hasaambannitta hatte odoote yinnanni kalqe hossino garano hasaambanniha odootewe yinnanni.

Muuziiqa yaanno qaali maati yiittoro huuro aannoricho mannu loosinoha faarsinanni ikko sirbinanni woyte ledo huuro biifisate horonsi'nayricho muuziiqaho yinanniwe

hayyonna bude kuleemmohena macciishshi hayyote yaa mitte dagata ikko mannita egennosinna busullesi kultanno loosiranna coyeerasi gara budu kayeenni mitte daga galtino galtese woyi balchoomase hakkonne budehowe yinanni

Minenna gallani mine yaa mayyaatero xawisie yoo? Mineho yinannihu mannu babbaxino hajora mineho yinayi. Gallanni mine, mineho yinannihu gido mitto ikke mannu fooliishshire galannowa konne gallanni mine yine woshshinayi.

odo yinanniti maatiro kuleemmohe odoo yaa mannu haaroricho ma afirino gobbate mayi no yee lamu ikko sasu ikko gamba yiinowa mimmitu ledo xa'mayi hasaawayo hasaawa odoote yinewe woshshinanni

bunu mininna sagalete mini mayyaate yoottohura bunu mineeti yinannihu buna woxunni hidhine angara qixxeessinoonniwanna hattono sagalete mine yinannihu sagale hudirino manni woxisinni hidhe itara qixxeessinoonni bayiicho bununna sagalete mine yinanni.

Daddallo yaa mayate yiitto, daddallu loosoho hakkuno barrunni hidhinoniricho wirri assine hirre ledote eo affi'nanni looso hakkone daddalloho yinnanni, daddaliro lowo eo affi'nanni yaate.

Afantino gashshaanonna annuwwa yinanniri, gobba gashshatenni gobbate deerrinni egennantinori hakkuri afantino gashshaanonna annuwwaatiwe yinanni. Lawishshaho albaa itophiya gashshe sainohu Mellese Zeenaawihu afamino gashshaanchootinna annuwwa giddo maddawama.

bunu minenna sagalete mine yaannoha kulummohero buna hidhine woxunni anganniwa ikko sagale woxunni hidhine intanni bayiicho bununna sagalete mine yine woshshinanniwe.

egenshiisha yaa mayyaate yiitto? egenshiisha yaa qaagisinara ka'ne borressinoonni mitturichi maaa xawisate mitto haaro looso fulinoha mannu afara yine ka'ne borreessine xa'linoonniha hakkone egenshiishahowe yinanni.

Bunu minenna sagalete mine yinnannihu mannu buna woxunni hidhe ittano bayicho hattono sagale woxunni hidhine intanniwa bununna sagalete mine yine woshshinanni xa'mottohura ku'lommoheti xawinohe.

Odoo yaa lamu woy sasu manni mittee gamba yee gobbate haaruri mayi no yee mimmitu ledo hasaawanno hasaawo hakkonne odoote yine woshshinanniwe buuxootto xa?

superimaarkeetete mirte maati yiittoro superimaarkeetete afi'nanniri qiwaate buudhinannita shitto''oo coommannore angannire juuseoo superimaarkeetete mirteeti yinanni.

Minenna gallanni mine yinannihu mannu loosiniha ikkanna mannu loosino mine mannu galanno mine hattono babbaxxinohu daddaloho ikkara minnoonniha hakkonne minenna gallanni mineeti yinanni xaphishshunni woshshinannina kuni gallayi hee'noommohu minehowe xa.

hayyonna budu maatiro kuleemmohena macciishshi hayyote yinayiihu mittu mannita egennosi hayyote yinayiiha ikkanna budu kayiinni mittu manchiha balchoomasi budehowe yinayi

Poletika yaa gobba gashshitinori hasaabbanoha hakkone gashshote hasaawo poletikaho yinanni manna gashinanni hayyo hasaabbe galtino gara poletikaho yine woshshinanni yaatewe.

baattonna dhage yinanni woyte baatto ofollose garinni maalalsiissannote mitowa heeshshi yitanno boonnaame mitowa tullaammete aanaseno babbaxino kalaqamu jiro amaddinota hattenneeti

supperimarikeetete mirite yaa mayyate yoottahura lawishshaho tu'noyre hirrayire bisoho riqqinayi qiwaate anganni juuse lawishshaho biso ga'ninannita shittooo lawinore hirrannire hakkuri superimaarikeetete miriteetiwe yinanni

Biifisate yaa xunsate yaate lawishshaho kuleemmohenna mine olla fiine, hayishine amandiro hakkone biifisate yinnanni mannu umosi umisinni amaxe biifiro hakkoe biifisate yinnanni.

Safote latishhsi maati lawishshaho kulie yoottahura fayyimmate uurrinshi mitte safote latishshaati mannaho owaante aate dagate qixxeessinoonni dhiwaminohu daye xagisirawo baseeti

Daganna maatete badooshi maati yoottohura maate yaa mitto mine heedhanotta mini manna annana ama ooso mitteenni gamba assite amadanotta daga kayinni hamatta maate gambosheti yaate.

hayyonna bude maatiro xawiseemmona macciishhsi, hayyo yaa mittu manni busulle loosirasi garanna coyiirasi garaati, budu kayiinni mitte dagaha balchoomasinna galtoomasi budeho yinanni.

Seensile yaa mayate yoottohura ,seensile yaa xu'mate hakkuno woyi uddi'ne hattono umo dancha gede assine seenu amaxe labbalu qole dancha gede asse haxire biifano, hakkone seensileho yinnanni.

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri gobba gashshatenni kalqete deeri iko gobbate deerii egenantinnori mannu egeenee"oonsare hakkuri ayiirinsanisare afantino gashshaanonna annuwa yine woshinannina xawinohe

Elekitironkise mayate yoo, elekitironkise yinnanniri roorinkanni koretete wolqanni loosanore lawishshaho silke televishinena hattono firijeo lawinore elekitironkisete uduuneti yinne woshshinanni.

Mu'ro yaa mayyaatero xawinohekkiha ikkiro Mu'ro haanja daro uddidhe Olliinkera gatenke la'neemmoti ikko dubboho afantannoti saadate ikko mannaho sagalimmate ikkitaata hattenne mu'rote yinanni

Ama'note yinnannihu mannu Magano kalaqinosiha magansirano amanyote hakkone ama'notewe yinnanni lawishshaho musilimete ama'no amaninohu hatto kirisittanu labbanori ama'note danniwe no.

Looso yaa mayate yoottohura, lophote xinta ikkinoha loonse guma affi'ne eote aana ledote eo affi'nanniha aaye danni loosono hakkone loosohowe yinnanni lawishshaho daddalu.

sumuda yaa malaateho yaate mittu uurrinshshaha maymase badooshshe woletenni bade leellishshate worroonni malaate hakkonne sumudaho yinanni lawishshaho banke ti'i te'eenni baxxitannohu uminsa sumudi noonsahuraati

Babbaxxino danni uduunichoti yinnannihu maati yoottohura lawishshaho mini giddo umosi babbaxino danni no Jawanu, Maqqe ,jokke waa anganni birciqo, siine wolootuno gobbano ikko giddono heedhano babbaxxino danni uduuneti.

Seensille yaa mayyaatero kuleemmohe. Seensille yaa xu'mate babbaxewo raginni seensanni. Umo amaxxine, labballu qole umo mudhe danchare buudhe haayiishire dancha uduunne uddire biife leella hakkoye seensilleho yine woshshinanni.

Looso yaa mayate ytoro looso yaa lophote xinta ikkinohu mannu heeshsho babbaxitinotta jiro affirate loossanoha looso hakkone loosoho yinnanni lawishshaho giwirinu mitto looso danna ikkiro hattono daddallu loosoho.

Superimaarketete mirte yinnannire kuleemmohenna maccishshi budhinanni qiwate, dancha foole afidhinotta shitto lainannitta hattono shiimadare coomanore tu'ne xanxe hakkone superimaarketete mirteti yinnanni.

Anfatino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate yottohura, gobba gashshsatenni egennante mannu afinonsare jajjabba manna hakkuri kalqete ikko gobbate deerrinni egennanteyoore afantino gashshaanonna annuwa yine woshshinanniwe.

baadi xagga yaa isi mayyate yiittoro baadi xagga yinannihu budu ogeeyye baadiri kalaqamu haqqe daro udulte xibbu xagichira ikkitanno yite uyiitannoha hakonne baadi xagichowe yinanni.

Sicconna badooshe maatiro kulie yitto ,sicconna badooshe yinnannihu mite gobba woyi qoqqowo koe koiwinni baddate baxxino malaate worre loonsonniha hakkone siccoho yinne woshshinanni yaate konni ganira habboti.

Hayyonna bude xawiseemmohenna maccishshi ,hayyote yaa mitu mannitta afirino egenno loossasi gara coyrasi gara hayyosi labburo budu kayinni mite dagatta balchomasi galtomasiti.

Mini uduunne yinannihu maati yoottohura mine lawishshaho diphinanni uduunne gonxanni daallasa sagale qishi'nayi uduunne waa dirrirate horoonsi'nayire konne baala mitteenni gamba assine mini uduunneetiwe yinanni.

Sumuda yaano qaali tiro dileelitinoe yoo sumuda yaa malaateho lawishsha adhinuummoro mite baanke wole baankewinni bandanihu mite mittetera umisehu noohuni la'neti.

safote latishshi lawishsha assite kulie yoottohura lawishshaho dagate fayyimmate owaante uyiitanno uurrinsha fayyimmate mine hattono roso ronse egenno afi'nanni bayiicho rosu mine doogo hodhishshaho horoonsi'nayiiri baalu safote latishshaati

Koatte yaa mayyaate yoottotera lekka utu qassanotta gargadhate hattono gufichu gane gawajatta gargadhate wodhinara loonsoniha kone koattete yinewe woshshinanni.

daddalo yaa mayyaatero kulummoha ikkiro daddaloho yinannihu hidhinoonniha wirro qolle hirate loosu dani giddo mitticho ikkinoha afi'noonni eo aana afirate kaa'lannori giddo mittohowe.

Daganna maate maatiro xawisummohero, maatete yinanniti mitto mine heedhannota annanna ama Ooso mittee gamba asse hanqafinoha ikkiro, daga kayiinni, maatete gambooshsheetina xawe leellinohe.

Maashinubba yinayiiri, lawishshaho minenke uduunne haayiishshi'neemmeti. Hattono wole wolewa babbaxitewo hajora horonsi'neemmota mitteenni gamba assine maashinubbatewe yine woshshinanni.

Maashinubba yinanniri mannu babbaxxino horora horonsirareti lawishshaho xawulu maashine no ,umo haxi'nanni maashine, mine uduune hayishi'nanni maashine yinanni maashinubba kuri baalla maashinubbatewe yinanni.

Poletika yaanno qaali tiro dileeltinoe yoo? Poletika yaa gashshitinori manna hasaawisse ammansiisse gashshitanno hayyo hattenne poletika yinewe woshshinanni.

Babbaxino dani uduunnicho yinnniri, babbaxitino hajora hosannore babbaxino ogimmate loosira ikko mine babbaxitino hajora horonsi'nayi uduunne hakkoye gamba assine babbaxino dani uduunnicho yine woshshinanniwe.

ammanno yaa mayyate yiittoro amma'no yaa mannu magano magansire galino garaati lawishshaho kiristaanu ikko musilime uminsa amma'no garinni galtanno mannaati amma'note yaa konne labbanno.

mini uduunne yaa mayyaate yoottohura mine horonsi'neemmore baala konne la'anni noottore baala mini uduunneetiwe yine woshshinanni lawishshaho waa angeemmo uduunne kuni albankeenni nooha buna gafi'ne xorshi'nanni anganni siinna konne jawana mini uduunneetiwe yinanni.

Baattote ofollonna dhagge yinnanni woyte baatto ofoltino gara aanase no kalaqamu jiro mittimmate ilenkenni la'neemmo qoxxeessa waa amade waayinni diwantewotta dubbu diwantinotta hatene baattote ofollanna dhagge yineemmo.

Daganna maate yaa isi mayyaate boodooshshu yite xa'moottoehura daga yaa maatete gambooshsheetilla maate yaa mitto mine galtannota anna ama ooso mitteenni hanqanfe hattenne maatetewe yinanni.

Daddaloho yaa loosu dani giddo mittoho. Daddaloho yaa xawisummohero hidhinoyiricho wirro qolle hirre lende woxe afi'nanni gara hakkonne daddalohowe yinanni. Afootto?

Safote latishshaati yaa mayyaate yoottohura kuni mannu horonsirara biiloonyu bissano ikko hallanyootu loossinori dagate horo aannori lawishshaho doogo fayyimate uurinsha disafote latishsha yinanni.

safote latishshaati yinanniri lawishshaho doogo hodhishshaho loonsoonnite dagate horo uyiitannote hattono fayyimmate uurrinshara xiwamino manni mare kae owaante afiranno bayiicho hakkonne safote latishshaati yinann.

Elekitironkise yinnanniti korentete wolqanni loossanoreti, elekitironkise anganke nootti bilbilancho afootto elekitironkisete wolootuno televishine kuri la'neemmore baalla elekitironkisete yineemmo.

Koatte yinanniti maati yoottohura, tini lekkate wodhine xa hee'noommoti koattete. Horoseno lekka gufichu ganannotanna hattono utu qasannota gawajjo agarate yine ka'ne horoonsi'nanni.

Afantino gashshaanonna annuwa yinanniri mayyate yoottoha ikkiro gobba gashshite egenantinore gobbateni ikko kalqetenni anfoninsari lawishshaho itophiyu gashaanchi xa gashe noohu ,kuri afantino annuwanna gashshaanoti.

Hodishsha yaa maatiro kuleemmohenna maccishshi wole basenni wole bayicho gulunfe ha'nanniha qoleno uduunicho hogophine ha'nanniha farado gangonna hattono gaare lawinore makenna hakko hodishshaho yinnanni.

Giwirinna yaa mayate yoottonna giwirinna yaa loosi'ne gallonni garati mannu ooso babbaxxitino giwirinnu looso loossano mitu saadate ceattonni mitu gatu loosso loosidhe wixidhe galtanoha hakkone giwirinna

umu danancho yaa mayyaate yiitto maganu kalaqamunni manchu beettira qoonchosi diwara woy manchu beetti seensilira umisira worinoha kune la'neemmoha atenna ane aana nooha konne kolishsho umu dananchootiwe yinanni umu dananchooti yaa uminke aana qoonchoho nooho.

Seensile yaano qaali haaro'minoe yoottotera kuleemmohenna maccishshi lawishshaho tini beetto hakko albaankenni hadhani nooti umose assite amaxite biifino gari seensileho yinnanni maccaserano worqe wodhitinohu seensileho yinnanniho.

Koatte yaa mayatero dixawinoe yoottanna koatte yaa kune lekkate wodhe noommoho ani ati kune lekkate wodhite noottaha sidaamu afiini koattetewe yinnanni horosino lekka gufichunna diutichu qasanotta ho'late.

egenshiishshaho yaa mannu wodanchara nabbawe kae buuxara ikkinoricho borreessine ka'ne xawara hasi'noonire xallinanniha hakkonne egenshiishshaho yinanni lawishshaho haaru loosu fuliro marre la'nannihu egenshiishsha fushshine gannoonnnihowe yaate.

Koatte yaa mayaye yoottohura koatte lekkate wodhate horonsi'nannite lekka gufichu gananotta agarate wodhinannitta hattene koattete yinnanni koattete yinnanniti kune lekkanker wodhine hee'noommotta koattetewe yinnanni.

poletikaho yinannihu gashshinanni sayinseeti yaate yaano gashshaano manna gashshate hayyonna busullensa hasaabbanno gara hakkonne poletikkaho yine woshshinanni poletikka konni gedensoonni xa'manno mannira hawattakki gede konneetina buuxi

Hara, daa"attonna darama yaa mayate yoottohura ,hara yaa hee'nonni baseni wolewa milinsanni qaafa ikkituro daa"atto kayinni mala'linanniri noowa marre la"ate darama kayinni qarrame hee'nonni baseni wolewa fulle ba"ate.

Baattote ofollonna dhagge mayyaate yo?,baattote ofollonna dhagge yinnannihu baatto ikkite kalaqatino gara ilaalla anaseno waayinni diwante dubbu haqqenna haqqete giddo gaxigala la'nannise gari tini baattote dhaggeti.

Owaante mayyaate yite xa'miteenna kulummohero. Owaante yaa mittu manni hasirinoricho woxisii hidho, calla ka'ne uuyinanniwa mare afiranno kaa'lo hattene owaantetewe yine woshshinanni.

giwirinnaho yaa mayyaate yiitto giwirinnaho yaa gate baatto loosi'ne galloonni gara hattono saada ce'ne gallanni gara baala mittee gamba assatenni giwirinnahowe yinanni.

Hara, daa"attonna darama maati yiittoro ,hara yaa hee'nonni bayichini wole bayicho milisate, daa"atto kayinni mala'linanniwa marre la"a ikkituro, darama yaa babbaxxewo qarri iillenna hee'nonni gobba agurre wolewa harate.

Giwirinna yinanniha xawisuummohero giwirinu baatto loosi'ne gallonni garanna saada ce'nanni gara mitteenni xaphi assiniro giwirinaho yinanni kuni loosirate hayyoti yaate.

seesa yaa xu'mate biifate yaate lawishshaho buudhine ka'ne umo amaxxine umo mudhine biifa gara seesa yinanni seesa yaa mayyaatero xa xawe leellinohe?

Maashiinubba yaa mayyaatero xawisummoheru, babbaxxitino horora horoonsidhara mannu loosinore mine ikko babbaxxitinowa horoonsi'nannire maashiinete yineemmo. Lawishsha uduunne hayishshi'nanni maashiine diafoo?

Muronna laalote badooshe kulie yoottonna murote yinnanniti kalaqamunni la'neemmote tini haanja baallantinni murote yinnanni aanase kayinni lophite guma gumise uyittano guma hakkone laalote yinewe woshshinanni.

biifisa yaa mayyatero kulummohero konne minenke hayiishshine xa xunsine hoo'noonni gara eweli biifisa rosino biifisate yinanni lawishshaho ollaanke garunni hayiishshine fiine la'neemmowa hakkoye baala biifisa yinanni.

Biifisa yaa xu'misa yaate lawishshaho, fiine, hayiishine ollaa co'o assi'noonniha hakkonne biifisa yine woshshinanni, konni daafira mannu ollaasi biifisa hasiriro fiire biifise xu'misanno.

daganna maate yaa mayyatero xawisie yiitto maatete yinanniti mitto mine heedhannota annanna ama oosicho mitteenni hanqaffinote daga kayiinni haammata maate mitee gamba yite mittu olliira heedhannota dagate yini adhinanni.

Hodhishsha yaa mayate yite xa'mitto hodhishsha yaa mitu bayichinni wole bayicho uduune hogophine hara qoleno gulunfe mitu bayichinni wole bayicho ha'nanniha lawishshaho Gango, kaameella, Farasho hodhishshaho yinnanni.

Ko"atte yaa maatiro xawisie yiitto ko"attete yinanniha mannu lekkansa utu qasaata hoo'late hattono gufichu ganaata hoo'late wodhannota loonse biifinsoyiita kune lekkankera wodhinoommota ko"attete yinanni